Iyishusho yerekana ikibuga c'umupira w'amaboko, abakinyi bariko barakina umupira w'amaboko abandi n'abarorerezi bicaye kumperampera zico kibuga.

Iyi shusho yerekana abana b'abanyeshure batari mw'ishure indani ahubwo bari hanze y'ishure. Basa nkaho bariko barakina, icigwa caheze bagiye gukina.

Iyishusho yerekana mwisomero atabanyeshure barimwo harimwo intebe zishika kumirongo itatu zigaragara kandi iyishusho hanze haraboneka kuko amadirisha aruguruye inyuma kandi harimwo akabati kibitabo

Iyi foto igaragaza mw'isomero indani harimwo ikibaho kiriko ikirangamisi. Iryo somero ryubakishijwe n'amatafari ahiye n'irangi ryera ego. Kandi hariko n'igipapuro.

Ni ishusho ririko inyubakwa yamashuri haboneka inyuma hasi haracafuye hariho ibiti kuruhande hubakishijwe urupangu hejuru iyonzu ifise amabati

Iyi shusho yerekana mw'isomero ata banyeshure barimwo harimwo intebe zigaragara n'amadirisha, inyuma ku ruhome rw'inyuma kandi hariko igicapo c'umuntu kiriko ibihimba vy'umubiri.

Mw'iyi shusho hagaragara inzu isize ibara ry'umuhondo harimwo imiryango ine isize ibara y'ubururu . Hejuru kandi haraboneka n'itara ry'ibara ryera.

Iyo foto igaragaza abantu babiri, umwe muribo ariko arasudira ivyuma n'inkorofani inyuma yiwe, uwo muntu wundi ntaboneka umutwe yambaye impuzu zubururu zisa hose.

Iyi shusho yerekana abantu b'abagabo bane umwe muri bo yambaye itaburiya ya kazi hakaba hari inzu y'ibitaro vyo kwa muganga iyo nzu yubakishijwe amabuye ahiye n'umuryango w'amadirisha

Aya mashusho yerekana mw’ishure rya kaminuza haraboneka abanyeshure bariko bariga, umwigisha ahagaze imbere yabo haraboneka intebe bicayeko n’imeza bariko barandikirako.

Iyi foto igaragaza abantu cumi n'umwe. Indwi baricaye, abandi bane barahagaze. Harimwo mudasobwa, harimwo n'imeza inyuma yabo. Umwe ariko arakoresha mudasobwa, abandi babiri bariko bararaba.

Iyi ishusho yerekana abantu bicaye numuntu umwe ahagaze ariko arabigisha, mwisomero, iyo somero yubakishijwe namabuye amatafari ahiye, haraboneka intebe bicayeko, imbere kandi haraboneka ikibaho co kwiga .

Ishusho yerekana abantu babiri bariko bakora intebe umwe muri bo akingiriye umwe mugenzi we ntaboneka wese, bari inyuma kunzu haboneka amatafari n'umuryango wubururu.

Iyi foto igaragaza abanyeshure bari mwisomero bariko bariga. Mwiryo somero ririmwo abanyeshure b'abahungu n'ababakobwa bambaye amashati yera n'amapantaro y'umubururu, mwiryosomero harimwo intebe k'urubambazi harimwo ibara ry'umuhondo hasizwe nirindi munsi ryera.

Nk'iyi foto yerekana abantu batanu, bane bambaye udufukamunwa, umwe muribo nta gafukamunwa yambaye. Hariho kandi n'amameza ateretseko inyabwonko, umwe muribo niwe ariko arayikoresha.

Iyi shusho yerekana abana b'abigeme bane, bariko bariga guteka babiri muribo bambaye amarori, abandi ntamarori bambaye, haraboneka amasafuriya yogutekeramwo, utubati twokubikamwo ayo masafuriya.